A zie ŋa e la zie dɔɔtare ane nɛɛsere naŋ maŋ zanna tomɔ, ba be l'a be ba e la dɔɔtare ane nɛɛsere bayoɔbo, ka pɔgebɔ e bayi kyɛ ka dɔbɔ e banaare, ba zaa su la kpare peɛle k'a kpare peɛle e kpare nu-wogiri.

Noba la a be weɛ poɔ ba e la noba banaare, pɔgebɔ bata ane dɔɔ bonyeni kyɛ a pɔgebɔ bata nyɛ zaa mare la bibiiri, a bibiiriŋ poɔ ka ba e noba bapoi kyɛ ba de la a weɛ boma a eŋ bɔtɔre poɔ ka a pɔge kaŋ tuo ka a dɔɔ meŋ tuo kyɛ k'a pɔge kaŋa meŋ de a mine a taa a ne o nu kyɛ k'a onaŋ meŋ de amine eŋ rɔba poɔ tuo.

Noba banaare ane wiri la be a zie ŋa a bayi zeŋ la a wiri zu a e pɔgeba ka bonyeni be a wiri noɔreŋ a e dɔɔ kyɛ su kpare pelaa a seɛ kuri gbɛ-ŋma-sɔgelaa a eŋ selepɛɛ ka bonyeni be a wiri puori poɔ a ti a wiri pare taa kyɛ e pɔgɔ a su kpare buluu kyɛ seɛ kure gbɛ-ŋmaara a taa gbɛ-kpala.

Dɔbɔ bayi la be monsimo poɔ, a monsimo e la monsimo ba naŋ maŋ de a yɛ tona ne vūū toma, a dɔbɔ mine bayi su la kaaya yaayi a hɔgele zupili kpogili yaayi kyɛ ka ho nyɛ dakoronsaŋ telifon booti na kaŋa k'o are a be ka bondɔre mine kpɛ o poɔ a wa yi.

A zie nyɛ e la zie ba naŋ maŋ maala bibiiri a ennɛ, ba e la dɔbɔ banuu a be a die poɔ, bayi zeŋ la teŋɛŋ kyɛ ka bata are dendeŋe banaŋ zeŋ teŋɛ kaŋa zeŋ la a leɛ o puori kyɔgele a leɛ o niŋe kyaare a banaŋ kyɛ zeŋ a teebol zu a de kɔlbaa a eŋ boma mine kɔlbaa poɔ a biŋ ka kaŋ meŋ a zeŋ a hɔgele zupili pelaa.

A zie nyɛ e la zie noba gyɛmaa naŋ lantaa a are ka bamine a su kpare ɔɔre kpare ka kaŋ de pɛŋzage a le o kɔkɔre pɛŋzage zeɛ kyɛ hɔɔle zupili k'o da boɔraa waa tevaare ka kaŋa meŋ de sipika a tɔgele o noɔreŋ kyɛ yele yɛlɛ ka kaŋ meŋ gaa be a puoriŋ a hɔɔle zupili buluu a de o nu ti a zupili.

Pɔgebɔ bayi la a biŋ zeɛre boma kyɛ are ka a pɔge kaŋa seɛ wegyɛ k'o waa k'o tɔ sɔgelɔ ane zeere ane peɛle kyɛ su kpare sɔgelaa ka kaŋ meŋ seɛ wegyɛ buluu k'o ŋmaa peɛle kyɛ meŋ su kparoo k'o da boɔrɔ naa e buluu kyɛ ba e buluu baare, ka a zeɛre boma mine ba naŋ biŋ la kɔmmie, kaarɔte, nyaadoɔ, kugbe, a